Odi aryo acel wiye tye i lum acel wiye tye bati ma tyen taya bati ni tyen taya tye i ye kun odi man korgi kirwado arwada ki lobo ki kwo jereken makingolo bene kikero i inyim ot man.

Dukan cat pa ngat mo i dukan man tye iye kor cati, otok, bag, kitenge ma kalagi tye macol, makwar, mablu

Cat pa dano mapadipadi kitenge utok bag ma ki moyogio ikor ki dong mogo ki ketogi ijang yadi kalagi ti padipadi makwa macol mabulu mogo gucung i ngom